kuni udiinni roorinkanni albaanni leellannohu kusheenaho ha'ne giira giidhinanni shentikkinni nafara uulla buluulu uwikki giira ubbukki gidhine loosirate lowonta owoonte aannooho.

Kaa'laanchu pirofeesercho tseggaye tukehu albbi hawaasi quchumi gashshootiti albaanni qole manna hasaawisanni ofolle sokka sayiisanni noota leellishshanno footo addintayi biiffanno

Kuri lekkate wodhinanni ko"atte danu danunniti qodunni loonsoonniti hiitto biiffannote lekkate wodhinoommero addinta biiffanno faayyicco mitete

Kaamelunni safote latishsha towaanyo assittanni dage loosu magarinni loosamani no ytanotta la"ani no

xintu latishshi looso loonsoonniha hakkonne dagate faajjetenni maassiisse dagate horora sayiisse uyiitanni noota albi massagaasine leellishshanno.

dikkote gudumaaleho qunqumado shaana layiiranni mitu garafiranni hidhanni afamanno mannaati.

doogote hodhishshi aana leeltannoti lamu goommi xexerrisi manna hodhissanno , shoolu goommi makeeni kayiinni kuni dirijjitenniha woyi manna haare harannoho duuchu mannira owaante aannoho yaate'

anfohu kuloe yaanno maxaafi aana noo misile kayiinni geerchu xaggennire kulanna ooso maate iso macciishshitanni no.

heeshshote nyammonna yaanno maxaafi iima noo misile rosiisaanchu ofolle noo mannira rosiisanni noota leellishshannote.

tini muro roorenkanni leemmichote sircho ikkitinoti duuchurichira ka'litannote: mine mi'nate, huxxa huxxirate, hoowe hoophate, babbaxxinore loosate angate ogimmanni loonsanirirano kaa'litannote.

Kuni maatemi taamme maatemi yaanno egensiishshi aanasi borreessinoonni borro la'anno mannira xabbe leeltannote.

Fayyimmate agarooshi owaante mine mannu xagisamanni woyi owaante adhanni nooha leellishanno ku'u kayinni ledosi noohu dhiwansiisanni nooha leellishanno

Tini muro jajjabbaannanna harammaadda ikkitine uurritino gari addintanni danchaho haanja ikkitino lattino gari baxisannoho

Supirimaarkeetete giddo tini alpro ytano borro xabbe leelittano, luri babbaxino garinni horonsirate woronireti

Tini laalote sirchi giddo gaamantanno danasi kayinni haanja ikke suduudaamo ikkino gari bura lawanno kayi te'ee fana affona.

Yannicho muuziiqu uduunni giddo kawa albankeenni. afantanno gitaare faayyiccoye tini kayinni huuro fushshanno jawa gede asse fushshanno uduunnichi biifannoho danchaho.

Konne gibirinnu loosira baatto loosira ganate qottisate shuqunate babbaxxeewo garinni horoonsi'nannihu seesallichu siqqora woroonni qolle qansanni lulumi addintanni mannu ogimmatenni loonsohu danchaho.

Supermarkeetete giddo mitto ikkinohu diyoomibudinapudinaladdu yinannihu sirchi iimiidosi kayinni ashdhangoonnihu qoshu haanjirino gari dhaggete.

Gati kaashshi giddo mitto ikkinohu dinnichchu sirchooti hiikkara bullirino kayi haanjirinoro yanna sa'inoha lawanno

Tenne amma'no leellishannohu iimaanni qolle loonsoonni egensiishshi akaroosi cherchi yaannohu mannaho xawe leellanno gedeeho kuuluno biifannoho.

tini laalote dani giddo gaamantanni iimidose la'niro haanjate giddoyidose kayiinnni baqqala ikkino gari hiitto baxissannoho giddo huuncine intiniha giddo gumuno noota leellishshanno.

lakkuwa looge yaanno egensiishshi aleenni loonsoonniti angate ogimmanni loonsoonni misilla faayyate qooxeessaho noohu awawu kayinni dana baqqala lawanni moole bainoha lawanno.

albisa massagaano limaati safote latishshira fulte ka'e towaanyo assitanni mannaho roorenkanni dokiteri abiyi ahimedihu keeru ki'nera ikko yaanni anga kayiise albiidosi hisatinota hagiidhinota leellishshanno,

Uullate aani hodhdhishshi lamu gommi xexxerrisa ooffanni noori giddonni mittu albiido waajjo oofanni noohu mare mitte anganni calla amadinota leellishshanno.

Kuri lekkate kaase godo'laano uddidhino mallayyi, alensaanni qolle borreessinoonni borrono, goolete agaraanchi uddirinohu baqalu dani danchaho.

Gati kaashshi giddo kaarootete sircho ikkanna le"a kayiinni woyya gede le'e duu'mitinokkita leellishshannote mite isenni haanjate.

konni boohaarshu mereershira yowolotenni wayi garbu aanaanni ha'nanni boohaarranni woyte hiitto baxisanno xagge assinnaniho giddo ha'nanni wote.

superimaarkeetete mirte bisoho biifisate dancha assate seesilleho buudhinanniti danchate.

Tini muronna laalo hiitootero dibaxissannote, bunu gede duu'mitino xeensoonni buna labbannohura hakeeshaati.